Ngedzimweni dzenguwa o teihamba kuendawo kuzvibhehlera kundoonawo vandu vanenge veirwara ngezvirwere zwakasiyana siyana tinofanirwa kudhlxokawo hembe idzo dzinota kuti tisaturwa ngehosha dzavanenge vanadzo.

Mazuva ano tinoona kuti matenda awanda mamwe matenda acho anokonzerwa ngekusaita utsanana mumandau dzatinogara, uye pamwe pacho kusashamba nyara kana tichida kurya chikafu.

Mukugara kwedu tinofanira kugara techi techikarakadzisana kuti timofanira kuenda kuzvimbehleya uko kwatinonopiwa mitombo iyo inoita kuti tisakasira tangobatwa nehosha dzakasiyana-siyana.

Eya, mukupona kwedu tinofanira kugara tichikarakadzisana kuti tinofanira kushambe nyara, tisati tarya, uye kushambe nyara paya patinenge tapedza kushandisa zvilavha.

Mundau dzedu dzatinogara tinofana kuvavo nana mukoti avo vanogara vechifundisa vantu kuti vanofanira kudini kuti vakwanise kuzvichengetedza kubva kumatenda akasiyana siyana.

Mukugara kwedu mundau tinofanira kugarawo tichishamba nyara dzedu tisati tarya tapedza kushandisa chilavha toshamba nyara kuitira kuti tisazongobaywa ngematenda akasiyana siyana.

Patinoenda kuzvibhedhleya tinoona kuti madhokodheya vanenge vakadxoka zvihlongo zvekuti paya pavanenge vachibatsira antu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuti hosha dzavo idzi dzisatapukira kwavari.

Mazuvano, vantu vanogara vachikurudzirwa kuti vagare vechishamba nyara dzavo, mushure mekunge vapedza kushandisa zvimbuzi, kana kuti vasati vadla chikafu, vageze nyara dzavo.

Mukupona kwedu tinofanirawo kugara Tichienda kuzvibhedhlera zviri pasinde tinenge tuchindopihwa mitombo iyo inoita kuti tisabatwa nezvirwere zvakasiyana siyana.

Mundau dzatinogara tinofana kugara takashambidzika izvo zvinoita kuti tisangobatwa nematenda akasiyana siyana uye kuti isusu wacho tigarewo takahlamburuka.

Mukupona kwedu tinosisa kugara tichi chengetedza ndaraunda dzedu, izvo zvinoita kuti tisazobatwawo ngezvirwere zvakasiyana siyana uye kuti tirambe takagwinya.

Tinoona munedzimweni dzenguwa muzvibhedhlera madhokodheya anenge akadxoka hembe dzinovhara muviri wayo zvinoita kuti vasazobatwawo ngehosha dzingangodayi dzauya nevanhu vauya kuzorapwa.

Mukupona kwedu vantu tinofanira kugarawo tichichengetedza ndau dzatinogara uye kushamba nyara kana tapedza kushandisa zvimbuzi uye kushamba nyara tisati tarya chikafu.

Mundaa dzatinogara munofanira kugarawo muine zvibhehleya izvo zvinoita kuti vantu kana vakange vawirwa ngedenda havazohambi mumango wakakura kuti vanokwanisa kunoona dhogodheya.

Mumatuntu edu atinogara munofanira kuwanikawo zvibhehlera, zvakawanda izvo zvinoita kuti vantu kana vakange varwara ngematenda avazohambi mumango wakareba, kuti vanokwanise kunorapwa.

Varumbwana kana vanthu vakuru vanonge varwara tinofanira kurumba nawo kuenda kuzvibhehleya zviri pasinde nesu iyo vanonokwanisa kurapwa nevakoti kana madhokodheya kuti vakasire kupona.

Mundau dzatinogara munofanikawo kuwanikwawo nzvimbo dzawo dzinoita kuti vanokwanisa kuponera kuti dzingava dzakachena kuti vantu vasabatwa ngekorera.

Mundau dzetinogara munofanira kuonekwawo zvibhedhera, izvi zvinoita kuti vantu vakange vabatwa ngematenda vanohamba kuendeyo kunokasira kudetserwa.

Mumatunhu edu atinogara munofanira kuvanikwawo zvibhedhlera zvinoita kuti kana tikange tawirwa ngedenda tinohamba mumango mudodori kuti tikwanise kunoona ana mukoti kuti vakwanise kutirapa.

Mumatunhu edu atinogara munofanira kuwanikawo zvibhedhlera zvakawanda izvo zvinoita kuti vantu kana vakanga vasangana nematenda vanofanira kuhambawo mumango mudoko kuti vakwanise kundorapwa ngemadhokodheya muzvibhedhlera.

Matunhu edu atinogara hurumende yedu inofanira kuti akiravo zvibhedhleya. Izvo zvinoita kuti kana tikange tarwara nematenda akasiyana-siyana, tikwanise kuenda kunobetsereka.

Mundaraunda medu matinogara munosise kunge muinewo zvibhedhlera izvo zvekuti kana vantu vakange vabatwa ngedenda vanohamba vachiendeyo kungopiwa mutombo yekuti vakasire kupora.

Mundau mundaraunda dzedu dzatinoponera munafanira kungewo muine zvimbedhlera iyo kwatinoenda kana tikange tawirwa ngedenda uye tinokwanisa kupiwa mitombo inoita kuti denda iri ridarike.

...vanosise kugara panonga pachitichwa pamusoro pechirwere chendxondo kuita kuti vaziye kuti vanofanira kudini kuti vasabatwa ngehosha iyi nekuti ikadzamara yakubata, upenyu hwako hauhambi zvakanaka.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vange vachifunda ngezvawo, ngekuti muntu akange arasikirwa ngendxondo anotanga kuyita zvintu zvakashata uye ramangwana rake rinenge ratopwanyika.

Hutano hendxondo hunofanira kugara huchihlowa kuvantu. Izvo zvinota kuti vantu vagare vakachengetedzeka kubva kune hosha iyi. Nekuti ikadzimara yakubata hupenyu hwako hauhambi zvakanaka.

Zvirwere zvenxondo zvirwere zvinofanira kuramba zvichifundiswa kuvantu kuti vagare vachiziva kuti vanofanira kudini kuti vasa sangana nematenda akaita seaya ngokutu anokanganisa kupona kwedu.

Tinoona kuti matundu atinogara, vantu vanosise kugarawo vachifundiswa pamusoro peutano wendxondo izvo zvinoita kuti vagare vachiziva kuti vanofanira kudini kuti vasabatwa ngechirwere chendxondo ngekuti ramangwana ravo rinogona kungoshaishika.

Hutano hwendxondo hunosise kugara huchifundiswa kune antu eshe, akuru nevadoko. Kuita kuti vagare vachiziva kuti vanofanirwa kudini kana vasangana nematenda akadai.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vanhtu vange vachifunda ngezvahwo. Uye vaziye kuti vanofanirwa kudini kuti vasasangana nedenda rekurwara kwendxondo.

Tinoona kuti muzvibhehleya munofanira kugarawo muine zvihlayo, izvo zvinoita kuti vantu vanenge vaendayo vachida kunobetserwa ngemadhokodheya, vafane vakagara vakamirira kuti vabetserwe.

Muzvibhedhlera tinoona kuti mwava kuwanikawo zvihlayo, izvo zvinoshandiswa ngaantu vanenge vaenda kuzvibhedhlera vachinzwa nyama dzawo dzechipanda kuti vakwaniswe kubatsirwa ngemadhokodheya vari ipapo.

Mundau dzatinogara tinoonawo kuti mune zvibhehlera zvakasiyana-siyana. Idzi ndau idzi ndoodzinoindwa ngeantu vanenge vachizwa nyama dzavo kudzimbikana kuti vanokwanisa kunobatsirwa ngaana mukoti nemadhokodheya kuti vapore.

Muntaraunda dzatinoponera, tinowonawo kuti munowanikwa zvibhedlera izvo zvinorapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti antu aya akasikire kupora.

Mundaraunda dzetinogara tinoona kuti mavakuwanikwa zvibhedhleya izvo zvinonge zvishandisa michini yakasiyana siyana, kuhloya vantu vanenge vachirwara nematenda akasiyana siyana uye kuti vakwanise kuziya mitombo yekuvapa kuti vakasire kupona.

Kuvakwa kwezvi bhedhleya kwakanaka yaambo uko kunoita kuti vanhu vasahamba mumango wakareba kuti vakwanise kuenda kunoonana nemadhokodheya vachikwanise kurapwa matenda avo.

Mazuwaano kwavanezvibhedhkera zvakati wandei zvavakuwanikwawo mumatundu akawanda izvi zvinenge zvichibatsira antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti akasire kupora.

Rumbwana dzino sise kugarawo dzichi enda ku zvibhedhleya zviri padhuze iyo kwa dzinenge dzichino piwa mitombo iyo inoita kuti dzikure dzaka hlamburuka dzisinga batwi nge zvirwere zvaka siyana siyana.

Vantu vanosise kuenda kuzvibhehlera zviripa sinde navo vakange vazwa nyama dzawo dzeipanda kuti vanokwanisa kundorapwa ngemadhokodheya kuti vapore ngekukasira.

Muzvibhehlera mavakuwanikawo midziyo dzakasiyana-siyana idzo dzavakushandiswa kuhloya vantu vanenge vauya kuzoongororwa kuonekwa kuti vangadai vachirwara nehosha dzakadini.

Mundau dzetinogara munosisa kunge muinewo zvibhehleya zvinoita kuti kana tikange tarwara tinohamba techiendeyo kuti tikwanise kunobetserwa nemadhokodheya kuti tipore.

Vantu vanofanira kugaravo vachifundiswa pamusoro pekuchengetedza hutano, uye futi kuti vanofanira kufunda kuti vanoita sei kuti vakwanise kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vazovavo madhogodheya emangana.

Vantu vanosise kugarawo vachi fundiswa pamusoro pekurapwa kwehosha dzakasiyana-siyana ,uye kuti vagare vachizvi chengetedza kubva kumadenda akasiyana-siyana, mushure mekunge vachi chengetedzawo ndau dzavanogara, kuti dzigarewo dzakati mboryo.

Vantu vanofanirawo kugara vachifunda kuti vazive kurapa vantu izvo zvinotidatsira kuti ramangwani vantu ava ndivo vachazova madhokodheya edu.

Vanhu vanofanira kugarawo vachifundiswa pamusoro pekuzvichengetedza kubva kumatenda akasiyana-siyana kuita kuti vakwanise kuramba vakagwinya vasingarwari.

Vantu vanosisa kugarawo vachifundiswa pamusoro pekurapa hosha dzakasiyana siyana kuitira ramangwana redu kuti antu aya anozokwanisa kutirapa matenda atinenge tazorwara nawo.

Vantu vakuru nevadoko vanoendawo kuzvikora uko vanenge vachindofundira kuita mabasa akasiyana siyana. Anosanganisira kuita madhokodheya kana vantu vaye vanogadzira motokari nezvimweniwo zvakadaro.

Mazuwaano tinoona kuti mundau dzakasiyana-siyana, ana mukoti akuhamba, achifundisa vantu pamusoro pekuzvichengetedza mukati mweutano ,kuti tigare takahlamburuka.

Mundau dzedu matinogara munogumawo vantu vachifundisa vantu kuti vakwanise kuchengetedza ndau dzawo kuti dzigare dzakati mboryo kuitira kuti vasazobatwa nematenda akasiyana siyana.

Mundau dzetinogara tinoona muchigumawo vana mukoti vanenge vachiuya vachifundisa vantu kudai ngekuti tinokwanisa kuchengetedza sei muviri yedu kubva kunehosha dzakaparadzana.

Muzvibhedhlera zvavayo mazuva ano kwavakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa nemadhokoteya nana mukoti kurapa vantu vanenge vauya vachirwara nematenda akasiyana-siyana kuti vakasire kupona.

Mundaraunda dzatinogara, tinoona kuti vantu vanofanira kugarawo vachifundiswa pamusoro pekurapa antu anenge echirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kupora.

Muntaraunda dzatinogara munofaniravo kugara muine zvibhedhlera izvo zvinoita kuti antu vanenge vavirwa ngedenda vanohambavo mumango mudodori, kuti vakwanise kundosangana nachiremba vabatsirwe vapore.

Tinoona kuti muzvibhedhlera inzvimbo dzakakosha kunge dzirimo muntaraunda mwedu mwatinogara nekuti vantu kana tikange tawirwa ngedenda hatizohambi mumango wakareba kuti tisvike kuzvibhedhlera kuti tikwanise kurapwa ngema dhogodheya.

Zvibhedhleya inzvimbo idzo dzakakosha kuti dzinge dzichivanikwa mumatunhu atinogara. Nedzimweni dzenguva kana antu akange avirwa ngedambudziko rekurwara vanomhanya vachiendayo. Kuti vanokwanisa kubetserwa ngemadhogodheya vakwanise kupora.

Mazuva ano vantu vakange varwara ngematenda akasiyana-siyana, vanorumba kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde navo, uko vanondoongororwa kana kuhloyiwa ngemadhogodheya anenge ariyo kuti vakasire kupora.

Mazuwaano tinoona kuti, mundau dzakasiyana-siyana, hurumende yedu iri kuaka, zvibhedhlera zvakawanda izvo zvinoita kuti, anthu asahamba mimango dzakareba ,vachienda kunorapwa kuzvibhedhlera.

Zvibhedhlera ndidzo nzvimbo dzatinorumba tichienda kana tanzwa nyama dzedu dzine magoyani kuti tikwanise kunopiwa mitombo inota kuti magoyana awa apere.

Vantu kana varwara vanofanira kuenda kuchibhedhlera uko kwavanono hloiwa matenda avanenge vachirwara nawo, vobva vabatsirwa ngemadhokodheya kuti vakasire kupona vadzokere kumbatso dzavo.

Mukugara kwedu tinoona kuti zvimbehleya zvinofanira kunge zviripo nekuti matenda hurwere hunongouya tisina kuzviningira uye futi vantu tinofanira kuzorumba kuenda kuzvimbehleya iyo kwatinosanaga nemadhokodheya achikwanisa kutirapa kuti tipore.

Kuvakwa kwezvibhehleya mundau dzakasiyanasiyana kunobatsirawo kuti vanhu avozohambi mumango wakareba kuti vakwanise kuenda kunoona vanamukoti nanadhokodheya vakwanise kurapwa hosha dzavanenge vachirwara nadzo.

Muzvibhedhlera tinoona kuti vana vantu vazhinji nenge vaine matenda vanoendayo vachinoonhororwa ngaana mukoti uye vachinopuwawo mapirizi anoita kuti vakwanise kupora.

Mundau dzakaparadzana maakuwanikawo zvibhedhlera, izvo zvinorapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti antu ava vakasire kupora uye vapetuke kanyi ,kunosanganawo nehama dzavo.

Mundau dzakaparadzana tinoona kuti mune zvibhedhleya zvakawanda, izvo zvinenge zvichirapa antu anorwara ngematenda akasiyana-siyana uye zvinenge zvichipavo antu aya mitombo inoita kuti vakasire kupona.

Mundao dzatinogara munofanira kuti muite zvibhedhlera izvo zvinonga zviine mitombo inoita kuti vanhu kana vakange varwara ngematenda pavanoendayo vanokwanisa kunopiwa mitombo iyi kuti vakasire kupona .

Tinoona kuti mundau dzakaparadzana dzatinogara munewo zvibhehlera zvine madhokodheya anorapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Muzvibhedhleya tinoona kuti mavavo zvihlayo zviriyo. Izvo zvinoshandiswa ngevantu vanenge vachirwara, uye kuti vangevachikwanise kurapwa zvakanaka ngemadhogodheya varimo.

Mundau dzeshe dzakasiyana siyana dzirimo munyika yedu tinoonawo kuti mazara zvibhedhlera zvakawanda izvo zvinenge zvichidetsera vantu vanorwara ngematenda akatarangana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinovanikavo mundau dziya dzinenge dzine zvibhedhleya pasinde. Kuita kuti muntu kana akange anyorerwa mutombo nadhogodheya vokuti ashandise kurapa hosha yaanenge achirwara nayo. Akwanise kuvana mutombo vacho pasinde.

Vantu tinosisawo kuenda kuzvipatara zviri pasinde nesu kuti tinohloyiwa koowenekwa kuti ngazi yedu ingangodai isina hosha ere uye kana yaonekwa ine hosa tobva tapiwa mutombo unoita kuti hosha iyi idarike.

Vantu vazhinji tinofanira kugaravo tichirya zvikafu zviya zvinobva kumbiti. Zvinoita kuti nyama dzedu dzikwanise kungevo dzisingakasiri kubatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Vantu kana vakanzwa nyama dzavo dzechipanda vanofanira kuenda kunohloiwa kuzvibhedhleya zvinenge zviripasinde navo apo kuti vakwanise kudetsereka kuti hosha iyi isati yanyanya kukira maningi.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo techirumba, kana kutambawo mutambo iyo inoita kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya, uye dzisangokharuka dzangowirwa ngedenda.

Vantu tinofanirwa kuita mijaho kana kuitawo mimwe mitambo inoita kuti mishuna dzedu dzigare dzisina buyo dzisangobatwa batwa ngehosha zvisina basa

Mukupona kwedu kana tikanzwa nyama dzedu dzichipanda, atifaniri kuramba tichizvisiya zvakadaro, tinofanira kukasira kuyenda kuzvibhedhleya zviri pasinde, kuti tinohloyiwa ngevakoti uye vakwanise kutipa mitombo inoyita kuti tikasire kupona.

Kupona kwedu kana tikange takuvara tinofanira kuenda kuzvibhedhlera kuti tinohloyiwa kuonekwa kuti magodo edu haana kushaishika ere mukati mwenyama dzedu uye kana ashaishika tobva taita zvekuti adzokera pandau pawo.

Muzvibhedhlera zviripo mazuwaano, kunewo midziyo dzakasiyana-siyana, idzo dzaakubatsiridzawo madhokodheya, kurapa antu anenge auya achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vantu ava vakasire kupona.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichirya izvo zvikafu zvinoita kuti muviri dzedu dzikwanisewo kuvhika kubva kune hosha dzaka paradzana dzinongodai dzichida kushaishira kupona kwedu.

Vantu kana vakange vazwa nyama dzawo dzichipanda vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo apo vanonohloiwa ngevakoti kuti vaonekwe kuti vangangodai vachirwara ngehosha dziri.

Mitombo inoshandiswa ngeantu kuti nyama dzawo dzikwanise kuzvikavha kune mamwe matenda angadai achida kuvabata . Mitombo idzi dzingangodai ngekumwa ana Zumbani kana kutsengawo zvimidzi zvinoita kuti nyama dzedu dzisangobatwa ngematenda asina basa.

Vantu vanosisa kugarawo vachiita zvimutambo izvo zvinoita kuti nyamadzawo dzigare dzakahlamburuka uyefuti kuti vasangobatwa ngematenda zvisinabasa.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo takadxoka hembe dzinoita kuti paya patinoenda kundau dzine antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana matenda awo asatapukira kuuya kwatiri.

Mazuva ano mu zvibhedhlera mava ku wanikwawo midziyo yaka siyana siyana iyo yava kushandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana uye kuti vantu vakasire kupora kana varwara.

Mukupona kwedu tinofanira kuti tikanzwa panenge peichipanda hatifaniri kugara kumamhatso kwedu asi tinofanira kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu kuti tinohloyiwa ngevakoti uye vakwanise kitipa mitombo inoita kuti tipore.

Tinoona kuti mundau dzakawanda munowanikawo zvibhehleya iyo kunoenda vandu vachimdohloiwa mungazi yavo yoonekwa kuti amuna hosha ere ingangodai ichipona irimo uye kana irimo vopiwa mutombo yokuti vapone.

Muntaraunda mwedu matinogara munosisa kuva muine zvibhedhlera zvakawanda. Izvo zvinoita kuti muntu kana akange arwara ngedenda anohamba kuenda pachibhedhlera pasina kuhamba mumango vakareba.

Mumatundu atinogara munosise kuwanikawo zvibhehlera izvo zvinoita kuti kana tikange tasangana nematenda atinenge tasangana nawo tiendeyo tinokwanisa kunobatsirwa ngema. dhokodheya.

Mundau dzatinogara munowanikawo zvibhedhlera umwo mavakuwanika mimwe midziyo yavakushandiswa ngemadhokoteya naana mukoti kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakasire kupona.

Muntaraunda dzatinogara tinoona kuti munofanira kuve nezvibhedhlera izvo zvinoita kuti vantu kana vakuwara vanorumba veiendayo kuti vanokwanisa kunohlowiwa ngemadhokodheya uye kupiwa mitombo yekuti vapone.

Mazuvaano tinoona kuti muzvibhedhleyamwo mowanikwawo midziyo iyo yakushandiswa ngemadhokodheya kuhloya vantu kuti vakwanise kuziva kuti vantu vanenge vachirwara ngedenda ripi uye vanoda mutombo upi kuti vakwanise kupora.

Mundau dzetinogara munofanira kuwanikawo ndau dzinenge dzine zvibhedhleya izvo zvinenge zviine mitombo yakasiyana siyana yekuti kana vantu vakaenda vachindohloyiwa kuonekwa nyama dzavo dzinenge dzichipanda vanofanira kubva vatopiwa nemitombo yekuti vakwanise kushandisa vapore.

Vana mai vanenge vaine mimba vanoendawo kuzvibhedhlera kuti vanohloiwa kuti mwana unenge ari mundani mwavo wakagara zvakanaka ere uye futi vanoendayo kuti vanobarirayo kuti vabare zvakanaka.

Ana mai vaya vanenge vaine mimba vanofanira kugarawo vachienda kuzvimbehlera vachinohloyiwa, kuti vakwanise koonekwa kuti mwana ari mundani mavo akagara zvakanaka ere kana asina vobva vamugadzirisa kuti azobarwa zvakanaka.

Mai vanenge vaine vana vanenge vari vadodori vanofanire kuramba vechienda navo kuchibhedhlera zvinenge zviri pasinde, iyo kwavanenge vachindopiwa mitombo kuvana vavo, kuti vakure vasingasangani nehosha.

Vanamai vanosise kugara vechienda kuzvibhedhleya zvinenge zviri pasinde navo, apo vanenge vachienda nerumbwana dzavo. Kuti dzinokwanisa kubairwawo mitombo iyo inoita kuti rumbwana dzavo dzisakasira dzabatwa ngezvirwere.

Anamai anofanira kuendawo kuzvibhehlera zviri pasinde iyo kwavanofanira kuenda nerumbwana dzavo kuti dzindopiwa mutombo iyo inoita kuti rumbwana dzavo dzikure dzakagwinya.

Rumbwana doodori kana vanamai vanenge vakazvitakura vanosisa kugara vechienda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo apo vanenge vachinohloyiwa kuti vakwanise kuonekwa kuti rumbwana dziri mundani mwawo dzakagara zvakanaka ere kana dzabarwa dzinofanira kubairwa futi mitombo inoita kuti dzikure dzakagwinya.

Vanamai vanenge vaine mimba vanosise kuendawo kuzvimbehlera zvinenge zviri pasinde navo kuti vanokwanisa kunohloyiwa rumbwana dzinenge dzisati dzabarwa dziri mundani mwavo kuti dzakagarawo zvakanaka here.

Muzvibhedhleya dziriyo mazuva ano tinoona kuti kwane muchini dzakawanda idzo dzinoshandiswa ngemadhokoteya nanamukoti kuhloya vandu vanenge vauya kuti vachirwara ngehosha dzakaparadzana uye kuti vakwanise kuziva kuti vopiwa mutombo yakadii kuti vapore.

Tinoona kuti zvibhedhleya zvavayo mazuva ano kwavanewo midziyo idzo dzava kushandiswa ngemadhokodheya pakurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakasire kupora.

Muzvibhehlera tinoona kuti kwavawo nemidziyo yavako mazuvano iyo inoshandiswa ngemadhogodheya kuhloya vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana-siyana.

Muzvibhe..dhle..dhlera zviriyo mazuva ano tinoona kuti kwava nemudziyowo dzava kushandiswa nemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu kuti vakasire kupora mumadenda avo.

Mazuwa ano tinoona kuti muzvi bhedhlera, mwazara midziyo nemichini dzakasiyana-siyana, zvava kushandiswa ngema dhokodheya kurapa matenda akasiyana-siyana uye kuti vantu vakasire kupona.

Muzvibhedhleya zvemwazuwa ano tinoona kuti mwava kuwanikawo mimwe michini yakushandiswa ngemadhogodheya mushando wavo uye kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti antu akasire kupora.

Mazuva ano tinoona kuti muzvibhedhleya makuvanikwavo midziyo idzo dzavakushandiswa nemadhogodheya kuhloya varwere. Kana kuti kuto shandisa kuti vakwanise kuona kuti vantu vanenge vachirwara nematenda akasiyana-siyana, vopiva mutombo vakadini kuti vakasire kupona.

Midziyo dzavakuvanikwavo muzvibhedhleya idzo dzinoshandiswa ngemadhokodheya kana vana mukoti kurapa antu anenge echirwara nehosha dzakasiyana-siyana, kuti vantu aya akasire kupona.

Mazuwa ano tinoona kuti muzvibhehlera mwazare michini kana midziyo imwe yavakushandiswa ngemadhokodheya kurapa anhu anenge achirwara ngematenda akasiyanasiyana kuti vakasire kupora.

Mazuvano tinoona kuti muzvibhedhleya mazarawo midziyo iyo inoshandiswa ngevantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana. Uye mimwe midziyo iyi inobatsira antu kuti akwanise kuhamba zvakanaka.

Muzvibhedhlera zviriyo mazuva ano tinona kuti kwavanevo midziyo iyo inoshandiswa ngevantu vanenge vachinzwa hosha dzakasiyana-siyana, uye vanokwanisa kutovatayo vachirapwa ngemadhogodheya kusvikira vapora.

Zvibhehleya zvaayo mazuwa ano tinoona kuti kwavanewo michini kana midziyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuhloya vantu vanenge vachirwara ngematenda aksiyanasiyana uye kuti vaziye kuti mutombo watingape muntu uyu kuti akwanise kupora ngeuri.

Muzvibhehlera tinoonawo kuti mwavanemidziyo dzakati wandei idzo dzaakushandiswa ngemadhokodheya kurapa matenda akasiyanasiyana uye kuti vantu vakasirewo kupora.

Muzvibhedhlera tinoona kuti mwave kuwanikwawo mudziyo yakasiyana siyana iyo yava kushandiswa ngemadhokodhera kurapa urwere hwakasiyana siyana kuti antu akasire kupona.

Mazuwano muzvimbehlera zviriyo mwava kuonekwawo midziyo iyo yava kushandiswa ngeantu vane matenda akasiyana siyana, apo pavanenge achirapwa ngemadhokodheya kuti vakasirevo kupona.

Midziyo yavakushandiswawo nema dhogodheya muzvibhedleya nanamukoti apo vanenge vachishandisa midziyo iyi kuongorora vantu vanenge vachirwara nemantenda akasiyana siyana ,uye kuti vaziye kuti vanhu ava vanokwanisa kuvapa mutombo wakadii kuti vapore.

Mazuwano muzvibhedhlera makuwanikwawo mudziyo iyo yakushandiswa nemadhokodheya kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Mazuva ano tinoona kuti muzvibhedhlera mavanevo mimwe midziyo iyo inoshandiswa kuti kana muntu akaita dendaro rokuti haagoni kana kuhamba. Vantu vanongotoravo runhare mbozha votaurirana parunharembozha, uye pobva pauya motokari inotwara muntu unenge abatwa ngedenda kuendeswa naye kuchibhedhlera.

Mazuva ano tinoona kuti muzvibhedhlera mavakuwanikwawo mimwe midziyo yavakushandiswa ngemadhogodheya kuhloya vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vakwanise kuziva kuti vovapa mitombo yakadini.

Mazuva ano muzvibhedhlera mavane muchini idzo dzavakusbandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kurapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Muzvibhedhleya tinoonawo kuti vakoti nemadhokodheya vava kushandisa imwe midziyo inoita kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu angangodai achirwara ngedenda ripi uye futi kuti vanofanirwa kudini kuti muntu uyu akasire kupora.

Muzvibhedhlera mavanevo michini iyo yavakushandiswa kurapa antu avo vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti akasire kupona, uye kuti vakwanise kuti madhogodheya akwanise kuziya kuti muntu uyu vanga mupa mutombo vakadini kuti vakasire kupona.

Mukupona kwedu tinoona kuti muzvibhedhleya mavakuwanikwawo michini, iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya, kuti vakwanise kurapa antu anengeechirwara, ngematenda akasiyana-siyana kuti vapore.

Mazuvaanano tinoona kuti muzvibhedhlera mazara midziyo yakawanda iyo yavakushandiswawo ngemadhokodheya nanamukoti kuhloya zvirwere zvinenge zvichirwara nazvo antu.

Michini inoshandiswa ngemadhogodheya muzvibhehlera apo vanenge vechishandisa michini iyi kuti vakwanise kuona matenda anenge achirwara vantu uye futi kuti vakwanise kuziya mitombo yekuti vape vantu, vakwanise kupora ngekukasira.

Mu zvibhehlera zvavayo mazuva ano kwava newo muchini kana mumwe midziyo yava kushandiswa ne madhokodheya kurapa antu anenge echi rwara nema tenda aka siyana siyana kuti antu aya akasire kupona.

Muzvibhedhlera tinoda kuti muwanewo midziyo idzo dzava kushandiswa namadhokodheya kurapa vantu uye kuhloya vantu kuti vakwanise kuziva kuti vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana-siyana vapiwe mishonga yakadii kuti vakasire kupora.

Muzvimbehleya zviriyo mazuva ano tinoona kuti kwavawo nemidziyo iyo yavakushandiswa nge antu ayoo anenge aenda vachirwara nemamwe matenda anoita kuti asakwanisa kuhamba vobva vapiwa midziyo uyuuu kuti vakwanise kuhamba ndidzo kubva pandau imwe vachienda pane imwe

Mu zvibhehlera zve mazuva ano tinoona kuti mava kuwanikavo mimwe midziyo iyo inoshandiswa kubetsera vantu vanenge vachi rwara ne matenda aka siyana siyana kuti vakasire kupona.

Muzvibhedhlera zvemazuwa ano tinoona kuti mwava nemimwewo midziyo, iyo yavakushandiswa, ngemadhokodheya ,kana vanamukoti ,kurapa antu, anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana.

Mazuwa ano muzvibhedhlera zvawako mwakuwanikwawo mudziyo iyo inoshandiswe ngemadhokodheya kurapa antu anenga echirwara ngematenda akasiyana siyana . Uye michini idzi dzinongewo dzichikwanisa kutoabatsira kuone kuti muntu anenge echirwara ngedenda rakadini.

Mazuva ano muzvibhedhlera mazare muchini neimweniwo midziyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kurape vantu vanenge vechirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Muzvibhedhlera muri kuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya kurapa vantu vanenge vauya vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya kana ana mukoti vachirapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Muzvibhehlera tinoona kuti mavanewo midziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya nanamukoti kurapa antu anenge achirwara nematenda akaparadzana kuti vakasire kupona.

Muzvibhedhlera madhokodheya vanoshandisawo midziyo iyo inovabatsira kuti vakwanise kuona hosha dzinenge dzichirwara vantu uye vakwanise kuziya mitombo inoita kuti vakwanise kupona ngekukasira.

Midziyo irikushandiswa muzvibhedhleya iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti akasire kupona.

Muzvibhedhlera tinoonawo kuti mavakuwanikwawo midziyo iyo inogona kushandiswa ngeantu aya anenge asingachakoni kuhamba ega, kuti vakwanisewo kuhamba kubva pandau imwe kuenda pane imweni.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera iyo inoshandiswa kubatsira vantu vaya vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Mazuwa ano muzvibhedhlera mwavanewo midziyo yakasiyana siyana. Iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kurapa vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vapore ngekukasira.

Muzvibhedhlera zvavayo mazuvano tinoona kuti kwava newo michini dzakawanda wanda idzo dzava kushandiswa ngemadhokodheya kurapa antu anenge echirwara ngematenda akaparadzana.

Michini inoshandiswa muzvibhedhleya ngemadhokodheya pavanenge vechirapa antu anenge eirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona uye futi muchini idzi dzinobatsirawo kuti basa remadhokodheya riite nyore.

Mazuva ano tinoona kuti muzvibhedhlera mavawo nemidziyo dzakasiyana siyana idzo dzava kushandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kurapa vantu vanenge vachirwara nehosha dzakaparadzana.

Midziyo inoshandiswa nemadhokodheya muzvibhedhlera kuongorora vanthu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana siyana uye kuti vakwanise kuona kuti munthu uyu akwanise kupona vanofanira kumupa mutombo wakadini.

Mazuwa anaa tinoona kuti kwava nemitombo dzechimanje manje dzawanda idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo idzi dzinosanganisirawo mapirizi, mamwe mapirizi anoita zvekumwiwa kana kutsengwa kuti vanthu vakasire kupona.

Mitombo yavakoo mazuwa ano iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi imwe yacho inogara muzvibhodhleya ,nekuti aifaniri kurohwa ngemhepo, ndiko kuti irambe ichishanda zvakanaka.

Mitombo yavako mazuvano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi ayo angangodai achiita zvekumwiwa kana kutsenga kuti munhu akwanise kupora.

Mazuva ano tinoona kuti kwaanemitombo iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana. Mitombo iyi inowanikwawo ari maphirizi kana kuti imwe yakaita mvura-mvura inoita zvekumwiwa.

Mitombo yavako mazuwa ano, iyo inoshandiswa kurapawo nyama dzedu dzemukati uye mitombo iyi anogona kunge ari mapilizi kana dzaakaita mvura mvura dzinoita zvekumwiwa kuti tikasire kupora.

Mazuva ano tinoona kuti kwane mitombo yakawanda yakasiyana-siyana, yechiyungu iyo yavakushandiswavo kurapa matenda akasiyana-siyana, iyo inoita kuti vantu vakasire kupona.

Muzvibhedhlera makuwanikwawo mitombo yakasiyana siyana iyi mitombo imweni yacho inogona yakaita mapirizi kana imwe inenge yakaitawo zvimvura mvura zvinoita zvekudzodzwa panenge pachipanda.

Mazuva ano tinoona kuti kwaane mitombo dzakawanda dzechiyungu dzaayo dzaakushandiswawo kurapa matenda akasiyana siyana mitombo idzi dzinosanganisira mapilizi ayo anoita zvekumwewa kana kuti unotsenga kuti ulwanise kupora kudenda raunenge uchirwara naro

Mazuwa ano tinoona kuti kwava nemitombo dzavako dzaakushandiswawo kurapa hosha dzakaparadzana idzi mitombo dzimwe dzacho dzinouya dziri muzvibhodhleya kuti dzisarohwa ngemhepo kuti dzirambe dzichishanda kurapa hosha idzi.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurape hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira mapirizi. Mamwe acho anoita zvekumwiwa nemvura. Mamwe acho unongotsenga womedza, wotopona.

Mazuwano kwaane mitombo yakawanda iyo yavakushandisa kurapa matenda akasiyana-siyana mitombo iyi mimwe yacho inenge iri muzvibhodhleya zvakavharwa kuita kuti isapindwa ngemhepo nekuti ikapindwa ngemhepo inobva yatadza kuzoshanda zvakanaka.

Mazuva ano kwavanevo mitombo iyo yechiyungu yavakushandiswavo kurapa matenda akasiyana-siyana, anoita kuti antu akasire kupona, uye mitombo iyi inosanganisira maphirizi nedzimwenivo dzinenge dzakaita mvura-mvura.

Mitombo yavako mazuwano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa inouya iri muzvibhohleya iyo inenge ichishandiswa kuita zvekumwiwa uyefuti haifanirwi kurohwa ngemhepo nekuti inobva yazotadza kuzoshanda.

Mitombo yaakugadzirwawo mazuwa ano iyo inoshandiswawo kurapa matenda akasiyanasiyana, uye kuti inoita kuti vanhu vanoende kuzvitoro vachinotenga kuitira paya pavanege vangobatwa nedenda vari kuretu nechibhehlera.

Mazuva ano tinoonavo kuti kwavane mitombo inotengeswa munezvimwe zvitoro. Kana kuti kunopiva antu kuzvibhedhlera iyo inorapa hosha dzakasiyana-siyana, kuti vantu vapore.

Mazuva ano tinoona kuti kune mitombo yakawanda iyo yavakutengeswa muzvitoro imwe yacho yakupihwa antu kuzvibhedhlera uko kwavanenge vaenda korapwa matenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Mazuwa ano tinona kuti kwane mitombo iyo inogadzirwa ngearungu yakasiyana inorapawo hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi ayo anomwiwa kana kutsenga kuti hosha ipere.

Mazuwano tinoona kuti kwawane mitombo yakawanda yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana, mitombo imwe yacho inouyawo iri muzvimabhohleya zvinenge zvakavharwa uye inofanira kugara yakavharwa, kuitira kuti isapera basa.

Mazuwa ano tinoona kuti kwaanemitombo yakawanda. Iyo yaakuwanikwawo muzvibhehleya yavakushandiswa kurapa matenda ariyo mazuwa ano uye mitombo iyi anogona kunge ari papirizi zvekuti tinoita zvekumwa kana kutsenga kuti tipore.

Mazuva anotinoona kuti kwane mitombo dzechingezi idzo dzavakushandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, uye dzinoitavo kuti mishuna dzedu dzigare dzakahlamburuka. Mitombo idzi dzinosanganisira dzimwe dzinorapa madziso kana mazino, kana kutorapa maganda chaivo.

Mitombo inowanikwawo mundau dzakasiyana-siyana, kunyanya kuzvibhedhleya idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo idzi dzimwe dzacho dzinoita zvekudzodzwa panenge peipanda.

Mazuvano kwave nemitombo yavayo iyo yava kushandiswa kugadzira iyo yava kushandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana, mitombo iyi imwe yacho imwe yacho yakaita mvura mvura zvekuti dzimwe dzinomwiwa dzimwe dzinoitwa zvekudzodzwa panenge pechipanda.

Mazuvano tinoona kuti kwava ne mitombo yaka wanda wanda yava kugadzirwa kudai ngeku wandawo kunoitawo matenda acho iyi mitombo inoshandiswawo kurapa matenda aka siyana siyana imwe yacho tino tsenga ari mapilisi kana kumwa ne mvura kuti tikwanise kupora.

Mazuwa ano tinoona kuti kwava nemitombo idzo dzava kushandiswawo kurapa matenda akasiyana siyana. Mitombo idzi dzinogona kunge ari mapirizi anoita zvekumwiwa nemvura kana kuita zvekutsenga womedza kuti ukasire kupora.

Mitombo dzavakuuyiva mazuva ano idzo dzakagadzirwa ngeayungu. Idzo dzinota kuti kana tikange tabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana tinokwanisa kudzishandisa, uye kudzishandisa kurapa hosha dzakaita semikuhlani kuti ikasire yadarika.

Mazuwa anaya tinoona kuti kwavane mitombo yechiyungu yavako iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana uye mitombo iyi imweyacho inoitwa yekudzodzwa panenge pachipanda kuti munhu abve atopora.

Mazuwa ano tinoona kuti kwaveniwo nemitombo iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana kuti vantu vakwanise kupora . Mutombo iyi imwe yacho inodzodzwa panorwadza kana kuti imwe inoita.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo yave kushandiswa kurapawo matenda akasiyana-siyana uye yavekuita kuti antu tikasire kuponapamwe nekuvhika kubva kuhosha dzakasiyana-siyana

Mazuwano tinoona kuti kwava nemitombo dzechingezi idzo dzawakushandiswavo kurapa matenda akasiyana siyana . Mitombo idzi dzinosanganisira mapirizi nedzimweniwo dzakaita mvura mvura dzinoita zvekudzodza panobanda dzimwe dzacho dzinoita zvekumwiwa.

Vantu mazuwano kwavanewo mitombo dzechingezi idzo dzinoita kuti vantu vanoshandisa vachirapa matenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Mazuva ano pavanewo mishonga yavakugadzirwa iyo inoenderana nemamwe matenda avayo mazuvano, mitombo iyi inowanikwa muzvibhedhlera kana kune zvimwe zvitoro zvinotengesa mitombo iyo.

Tinoona kuti mazuva ano kwaane mitombo dzakawanda idzowo dzaakugadzrirwa kurapa matenda akasiyana siyana, mitombo idzi dzinosanganisira mapirizi aya anomwiwa ngemvura kana kuti anoita zvekutsengwa kuti hosha ipere.

Mazuwano tinoona kuti kwavanewo mitombo yavakugadzirwa yakasiyana-siyana iyo yakaita semaphirizi asi achishanda mushando wakasiyana asi achingomwiwa futi zvakafanana.

Mazuvaano tinoona kuti kwava nemitombo iyo inoshandiswa zviro zvakasiyana siyana mitombo iyi imwe yacho inorapa hosha dzinorwara ngevantu imwe yacho inorapa mhuka chaidzo kuti dzikasire kupona .

Mitombo yavako mazuvado iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana dzinosanganisirawo kurapawo hosha dzakaitawo sebeshe uyu kana magotsorwa kuti akasire kupera.

Mazuvano tinoona kuti kwava nemitombo yakagadzirirwaa zvakasiyana-siyana. Mitombo iyi imwe yacho inoshandiswaa kurapaa mazinoo, magodo, kana mundani mukange muchipanda, uye inogona kunge yakaita mvura mvura kana anogona kunge ari mapirizi.

Mazuvano tinoona kuti kwava nemitombo dzakawanda idzo dzava kushandiswawo kurapa antu matenda avo. Mitombo idzi dzimwe dzacho dzinengewo dziri muzvibhodhleya dzichigaramo kuti dzisarohwa ngembepo, ngekuti kana dzikarohwa ngembepo dzimwe dzacho hadzizoshandi zvakanaka.

Mazuvaano tinowone kuti kwavane mitombo dzechiyungu ,idzo dzavakushandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana, mitombo idzi dzinosanganisira mapirisi kana dziya dzinoita zvekunwiwa kana kuzora panenge pachi panda.

Mazuwa ano tinoona kuti kwaane mitombo dzakasiyanasiyana dzechingezi idzo dzavakushandiswawo kurapa mundani kunyangwezvazvo munhu akanzi warwara ngemudherye anotipiwawo mitombo yekuti mudherye uyu unobva wapera.

Mazuwano kwavanewo mitombo dzavayo mazuwano dzakasiyana siyana idzo dzavakushandiswa ngemadhokodheya nana mukoti muzvibhodhlera izvo zvinoita kuti vantu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana siyana vakasire kupora.

Mazuvano tinoona kuti kwave nemitombo dzechiungu idzo dzavakushandiswa kurapa hosha dzakaparadzana uye mitombo iyi dzimwe dzacho dzinenge dziri muzvibhohleya dzinenge dzakaita mvura mvura.

Mazuvano tinoona kuti kwava nemitombo dzakawanda dzakasiyana-siyana, idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo idzi dzinosanganisira maphirizi ayo anoita zvekumwiwa kana kutsenga.

Mazuva ano kwa vanewo mitombo yaka siyana siyana iyo yavaku shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi inogona kunge ari mapirizi ayo mamwe anoita zveku mwiwa kana kutsenga wobva wamedza kuti ukwanise kupora denda rako.

Tinoona kuti mazuvano kwaanemitombo iyo yavakugadzirwawo zvichienderana nehosha dzavako mazuvano. Mitombo iyi imwe yacho inouyawo iri muzvibhohleya iyo inoita zvekumwiwa kana kudzodza panenge pechipanda.

Mazuvano tinoona kuti kwaane mitombo iyo yaveko mazuvano inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana uye dzinogona kudai dziri dzekushomanika kwengazi munyama mwedu.

Mazuwa anaya tinoona kuti kwavanewo mitombo yechimanje manje iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakaparadzana mitombo iyi inosanganisira mapirizi ayo anoita zveku kana kutsenga kuti ukwanise kupora kana wawirwa ngedenda.

Mazuwa ano tinoona kuti muzvibhedhlera mwavane mitombo yemazuwa ano iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi neimweniwo inenge iri muzvibhodhleya isingafaniri kurohwa ngemhepo nekuti inobva yazotadza kunoshanda zvakanaka.

Mazuva ano tinoona kuti mitombo dzawanda idzo dzavakushandiswa kurapa hosha dzakawandavo, uye futi mutombo idzi dzimwe dzacho anogone kunge ari maphirizi ayo anoita zvekumwiva nemvura kana kutsenga vobva vamedza.

Tinoona kuti mazuwa ano kwawanewo mutombo iyo iyo inorapa hosha dzakasiyana siyana dzingangidai dziri hosha dzinokanganisa makanda edu ekubanze uye mitombo idzi dzimwe dzavho tinogona kuita zvekuzora pamakanda edu uye hosha iyi yobva yatopera.

Hutano hwengonxo hwakakosha kuti vantu vange veifundiswa pamusoro pahwo izvi zvinoita kuti vantu vagare vachiziva kuti vasabatwa ngerirwere urwu nekuti rwuno konzeresa kuti ramangwana redu risahamba zvakanaka.

Muntaraunda dzedu dzetinogara vantu vanosise kugarawo vachifundiswa pamusoro pehosha iyo yendxondo, kuti vagare vachizvichengetedza kuhosha iyi kuti vasashaishika mukupona kwavo.

Vana vadoko vanofanira kuendawo kuzvibhedhlera iyo kwavanonopiwawo mitombo iyo inoita kuti vasakasira vangobatwawo ngehosha dzakasiyana-siyana mukukura kwavo.

Rumbwana dodori dzinofanira kugara dzichiendeswawo kuzvibhehlera zviripasinde, apo pavanenge vachibairwe mitombo iyo inoita kuti vasabatwa nehosha dzakasiyana-siyana.

Rumnwana dzinosise kuendeswawo kuzvimbedhleya zvinenge zviri pasinde iyo kwadzinonobaiwa mitombo inoita kuti dzigarewo dzakafamburuka dzisikabatwi ngematenda.

Ndumure dzinoda kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhera zviripasinde apo vanenge vachinopiwa mitombo iyo inoita kuti vasabatwa ngematenda mukupona kwavo uye varambe vakagwinya.

Vana vadoridori vanosisa kugara vechienda kuzvibhehlera zvinenge zviri pasinde navo vanenge veindobairea mitombo iyi inoita kuti vasa kasira kunge vanobatwa ngematenda.

Rumbwana dori dori dzinofanirawo kugara wo dzichiendeswa kuzvibhedhlera zviri pasinde iyo kwavanonopiwa mitombo iyo inoita kuti vasakwanisa kubatwa ngematenda mukukura kwavo.

Rumbwana dzinofanira kugarawo, dzichienda kundau dzakasiyana-siyana, iyo kwadzinenge dzichinotamba neamweni, uye kuti dzigarewo dzakahlamburuka ,mukukura kwadzo.

Murumbwana dzinofanirao kugarao dzichiendeswa kuchibhedhlera zvinenge zviri pasinte nao kuti dzikwanise kunobairwao mitombo iyo inoita kuti dzisakasira dzangobatwa nezvirwere.

Rumbwana dzinofanira kuendeswawo kuzvibhedhlera zviri pasinde iyo kwadzinonorapwa kana kubairwa mitombo iyo inoita kuti vasabatwa ngematenda mukupona kwavo.

Rumbwana dzinenge dzakuvara kana kuti dzinenge dzavirwa nedenda dzinofanira kuendavo kuzvibhedhlera zviripasinde. Iyo kwavanono pivavo mitombo inoita kuti dzikasire kupora.

Vana adodori vanosisa kugarawo vachiendeswa kuchibhelera iyo kwavanenge vachinopiwa mitombo iyo inoita kuti vasabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana

Rumbwana dzinosiswewo kuenda kuzvibhedhlera vechinobairwa mitombo mukati menyama izvo zvinoita kuti wasakasire vabatwa nematenda.

Nedzimweni dzenguva vana vadodori vanofanira kuenda kuzvibhedhlera vachinoono ongororwa wo pamwe nekubayirwa mutombo yakasiyana siyana kuti vasango batwa nematenda mukupona kwava.

Rumbwana dzinosise kuendeswawo kuzvibhehleya uko kwadzinononhloyiwa nekubairwa mitombo iyo inoita kuti dzisakasira kusangana nematenda akawanda.

Rumbwana dzinofanira kuendeswawo kuzvibhedhlera zvinenge zviripadhuze kuti zvinokwanisa kunobairwa mitombo iyo inoita kuti dzisakasira dzabatwa ngematenda.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhleya kunoongororwa ngemadhogodheya pamwe nekubairwa mitombo iyo inoita kuti vasakasira vabatwa ngematenda.

Vantu kuti uswisewo kugarawo tichiende kundoona madhokodheya, vachitivheneka mungazi yedu kuti vaone kuti ngazi yedu iyi ichakachena here, uye futi kuti haina hosha here. Kana vakaona muine hosha vobva vatipawo mitombo inoita kuti hosha iyi ipere isati yakombama.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo techiita zvimwe zvimitambo kungadai kuri kuhamba-hamba ,kana kuryawo zvimwe zvikafu zvinoita kuti nyama dzedu dzisakasira dzangobatwa nehosha dzakasiyana-siyana.

Vantu mukugara kwedu tinofanira kugara tichirumbawo kana kushandisawo dzimweni mitombo dzekuti nyama yedu inokwanisa kuramba ichizvidzivirira kubva kuhosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi yakafanana nekutora mungurauroyi kana kutsengawo zvinhu zvakaita sana tsangamidzi.

Mukukura kwedu kana tikazwa panenge pachipanda tinofanira kuenda kumadhokodheya kuti vanotihloya kuti tikwanise kuziya panenge pachipanda uye futi vatipe mitombo inoita kuti tipore.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana kubudikidza ngekuzvichengetedza kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana ngekuitawo zvimushando zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka.

Mukupona kwedu tinofanirawo kugarawo techita zvimujaho zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya uye dzisangobatwa ngematenda.

Mazuva ano tinoona kuti kwava nemichini dzakawanda dzinoshandiswa kurapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana angakadai ari matenda emazino kana ezvimwewo.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichiita zvimitambo zvakaita semujaho kana kuitawo zvimwe zvimabasa izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakahlamburika uye dzisangobatwa ngematenda.

Mukupona kwedu tinosise kugarawo tichithomuka thomuka idzo dzinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakathakazika dzikasira dzabatwa ngematenda akasiyana siyana.

Vantu tinofanira kugarawo tichiita zvimabasa kana kurumba kana kuitawo zvimitambo izvo zvinogwinyisa nyama dzedu uye zvinoita kuti tisakasira tabatwa ngema...

Mukupona kwedu, tinofanira kugarawo tichithomuka-thomuka ,kana kuhamba-hamba kana kuitawo zvimishando izvo, zvinoita kuti nyama dzedu, dzigarewo dzakahlamburuka, uye dzisakasira dzangobatwa ngematenda.

Vantu vakange vazwa nyama dzavo dzichipanda vanofanira kuenda kuzvibhedhlera zviripasinde navo kuti vano ongororwa ngemadhokodheya kuti vakwanise kurapwa vapore.

Mukupona kwedu tinoona kuti vantu tinofanira kugarawo tichiitawo zvimujaho izvo zvinoita kuti mishuna yedu igare yakagwinya uye isangobatwa ngezvirwere zvakawanda.

Eya tinoona kuti vantu tinofanirawo kugarawo techienda kunoona madhogodheya, uye vachitiongorora mishuna dzedu kuti dzichakanaka here uye hadzina matenda here anenge arimo, uye kugara vachitifundisa kuti tigare tichiita zvinhu zvekuti tisabatwa ngematenda.

Ngedzimweni dzenguwa tinofanira kugarawo techitomuka tomuka, kuhamba hamba. Izvo zvinoita kuti mishuna yedu igare yakagwinya isangobatwa ngematenda zvenhando.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Vantu vanoenda kuma dhokodheya vechindonyorerwa mitombo vechizodzokera kuzvitoro izvi kuti vakwanise kutenge mitombo yekuti vakasire kupona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana -siyana, ingangodai iri yechirungu Kana kuti yechibhoyi inenge yazosa nganiswawo nedzimwe dzechirungu inenge dzechirapawo hosha dzakasiyana-siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inenge iri mumapepa zvakaita semapilizi uye amweni acho anoita zvekumwiwa nemvura amweni acho unongotsenga rakadaro kuti ukwanise kupora.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana siyana. Zvitoro izvi zvinowanikwa mundau dzakasiyana siyana. Vanttu kana vakange varwara ngematenda akasiyana siyana vanoendawo kunoona madhokodheya kana anamukoti. Vonyorerwa mitombo yevanofanirwa kushandisa kuti hosha yawo ipere.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana siyana. Iyo mitombo ingangodai ichirapa mundani kana kuti inogona kunge ichirapawo masoro kana pari zvapo pangangodai pachipanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo iyo inoshandiswa kurape nhenda dzakasiyana siyana. Zvitoro izvi vanhu vanoenda kunotenga mitombo idzi vachienda netsamba yavanenge vanyorerwa nadhokodheya kuti vakwanise kuziya mitombo yavanenge vachida kutenga kuzvitoro izvi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo ,yakasiyana-siyana iyo inorapa matenda akasiyana-siyana, zvazara nenyika yeshe. Apa muzvitoro umwu ndimwo munotengwa maphirizi, nemimwewo midziyo inoshandiswa kurapa antu muzvibhedhlera.

Muntharaunda dzedu dzatinogara tinoona kuti mune zvitoro zvakawanda wanda izvo zvinotengesa mitombo yakaparadzana inoshanda kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengesa mutombo iyo inoshandiswa kurapa hosha dzasiyana siyana zvitoro izvi zvinotengsa mitombo maningi inenge yakaita semapiritsi kana imwe yakaitawo mvura mvura inodzodzwa pakorwadza kana kuti moita zvokumwa.

Mazuwano tinoona kuti zvitoro zvinotengesa mitombo zvatekeshera nenyika yeshe. Zvitoro izvi zvinotengese mitombo yedu yemuzvigamba, imwe iri mumaphepa uye mitombo inoita basa rakasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, vantu vanoenda kumadhokodheya uko kwavanonohloyiwa kuonekwa kuti vangangodai vachirwara ngedenda rakadini, Uye dhokodheya obva azonyora pashi mitombo yavanofanira kunotenga kuzvitoro izvi.

Tinoda kuti mundau dzatinogara munewo zvitoro zvakawanda izvo zvinotengesa mitombo yavakushandiswa kurapawo hosha dzakaparadzana uye kuti vantu vakwanise kuwana mitombo idzi vasina kuhamba mumango mukuru kuenda kune zvibhedhlera.

Muzvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana siyana iyoo inosanganisira maphirizi mamwe maphirizi acho anoita zvekutsengwa amwe acho anoita zvekumwa nemvura kuti akwanise kushanda mune zvakanaka uye vantu vakasire kupora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana . Mitombo iyi inosanganisira mapirizi nemimwewo yakaita mvura - mvura yekuti unota zvekumwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana., mitombo iyi inosanganisira maphirizi ,ayo anoitazvekumwiwa kana kutsenga, iuye futi mimwewo mitombo inenge yakaita mvura -mvura inowanika iri muzvibhodhleya.

Mu zvitoro zvino tengesa mitombo yaka siyana siyana iyo yavaku shandiswa kurapawo mahosha aka siyana siyana ungangodai vachi rwariwa ne vantu mitombo iyi antu anono nyorerwa na dhokodheya oenda ku zvitoro izvi kuti vano kwanisa kutenga mitombo iyi kuti vashandise vapore.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira mapirizi kana kuti imwe inenge iri muchibhodhleya unoita zvekumwiwa kana kudzodza oanenge pachipanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana -siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana -siyana, mitombo iyi inosanganisira maphirizi ayo anoita zvekumwiwa nemvura kana kutsenga kuti hosha ikwanise kupera.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana siyana ingave iri mitombo inoshandiswa kuita zvekugeza ndiyo kana kutsenga semapirizi kana kuita zvekudzodza panenge pachipanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vakasire kupona. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi anoitwa zvekutsengwa kana kumwa nemvura kuti ukasike kupora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana, mitombo iyi angangodai arimaphirizi kana dzimwewo mitombo dzakaita zvimvuravura dzekuti dzinomwiwa kana kudzodza panenge pachipanda.

Munharaunda dzedu dzetinogara ngedzimweni dzemukuwo tinoona vantu vanouya vachifundisa vantu kuti vangadini kuti vasabatwa ngematenda mukupona kwavo

Mazuvano tinoona kuti kwava nezvibhedhleya zvakawanda uko kunoenda antu kana vakange vabatwa ngematenda akaparadzana, iyo kwavanonopiwa mitombo inoita kuti vapore.

Mundau dzatinogara tinoonawo antu aya veutano vanombouya vachifundisa vantu pamusoro pekuchengetedzwa kwevantu kubva kuhosha dzakaparadzana. Vantu ava vanenge vachifundisa vantu kuti tinofanira kudini kuti tisabatwa ngematenda.

Tinoona kuti mumatuntu akasiyana siyana vana mukoti vanohambawo vachifundisa vanamai nanababa kuti vanofanirwa kudini kuti vakwanise kuchengetedza hutano hwavo.

Mundau dzetinogara tinoona kuti ana mukoti vanombouya vechifundisa vantu kuti vakwanise kuzvidza kubva kumatenda akasiyana siyana kuti varambe vakagwinya.

Tinoona kuti matundu atino gara ngedzimweni dzenguva vakoti vanombo hamba vachi fundisa vantu kuti vanofanirwa kudii kudai ngeku chengetedza nyama dzavo kubva ku hoshaa dzaka siyana siyana.

Mundaraunda dzatinogara tinoonawo kuti munouya vantu vanenge vachiticha vantu kuitawo zvimujaho kana zvimwewo zvimutambo zvinoita kuti nyama dzawo dzigare dzakathakazika uye dzisikasira kubatwa ngematenda.

...nda dzatinogara tinoona vanamukoti vanombouya vachitikurudzira kuti tigarewo takashambidzika mundau dzedu. Izvo zvinoita kuti tisakasira tabatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Kumatundu kwatinogara tinoonawo vantu vanenge vachiita vachikokorodza vantu kubva kumatundu akasiyana siyana apo pavanenge vachifundira vantu ava kuti vakwanise kunge vachizvichengetedza kubva kumatenda akawanda.

Mundaraunda dzatinogara ,vana mukoti vanombuyawo veipa vantu maturuzi ekushandisa kunyanya minguva dzekuita bonde. Apo pavanenge vechipa vantu maturuzi ekuti vantu vasabatwa ngegomarara rechibereko .

Mukupona kwedu tinona kuti kune hoshawo dzakasiyana siyana dzinobata vandu dzinosanganisira gomarara rechibereko hino vandu vanofanirwa kagare vachienda kuzvibhehlera zviri pasinde navo kuti vandoongororwa denda iri kuti vakaoneka vainaro vapuwe mutombo kuti vakwanise kuraramawo mazuva akawanda panyika.

Vantu kana ukange uchinzwa mishuna dzako dzisiri kuita zvakanaka unosise kwendawo kuzvibhedhlera zviri pasinde newe apo pemunenge mwechindoongororwa gomarara rechibereko uye kana mwabatwa muinaro mwopiwa mitombo yekuti mupone.

Ana mai vaye vanenge vakazvitakura vanofanira kuendavo kuzvibhedhlera iyo kwavanono betserwa ngemadhogodheya. Kuti akwanise kubara ana avo zvakanaka pasina kuneseka.

Vantu vanosise kugaravo vachienda kuzvimbehlera uko kwavanonohloyiwa zvirwere zvegomarara rechibereko izvo zvinoita kuti vakasire kurapwa denda racho risati rakombama.

Vantu vanosisawo vachienda kuzvibhedhlera zviri pasinde vachindotariswawo hosha dzakaita segomarara rechibereko Kuti vakwanise kunge vechirapwa risati rakura.

Vantu vanenge vachirwara ngezvirwere zvegomarara rechibereko vanofanira kugarawo vachienda kuzvibhedhlera zviri padhuze vachinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo unoita kuti gomarara iri ripere.

Vantu vanorwara ngegomarara rechibereko vanofanirwa kuenda kuzvibhehlera zviri pasinde navo kuti vanokwanisa kunohloiwa kuti vakwanise kupihwa mitombo kuti vakwanise kupona.

Vanamai naanababa vanofanira kugarawo vachienda kunohloyiwa hosha yegomarara kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde navo. Kana vakange vabatwa ngedenda iri vanofanirwa kurapwa uye kupiwa mitombo yekuti vakasire kupona.

Gomarara rechibereko ihosha iyo inofanira kugara ichi noonekerwa ngemadhokodheya kuti tikwanise kurapwa isati yakura nekuti kana ikazokura tinoona kuti ndaramo yedu inoita doko.

Vantu vanorwara ngehomarara rechibereko vanofanirawo kuenda kuzvibhedhlera zviri padhuze nawo apo vachinohloiwa ngemadhokodheya pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti vakasire kupona.

Vantu vanoita mitambo yekurumba kana kukaba bhora kana yezvibhakera vanofanirwa kugarawo vainewo mitombo yavanoshandisa kuitira paya pavanenge vazokuvara kuti vazokasira kupora.

Vantu vanoitawo mitambo kana mijaho yekurumba kana kukaba bhora vanogarawo vaine mitombo iyo inoita kuti vakange vakuwara vazozvirapa uye vapore nekukasira.

Vamthu vanoitawo mitambo yekutakana kana kurumba tinoona kuti ngedzimweni dzenguwa vanombokuwara uye vanofanira kungewo vaine mitombo iya inoita kuti vakasire kupora.

Vakomana nevasikana vaya vanoitawo mijaho wekurumba vanosisa kugarawo vaine mitombo iyo inoshandiswa kurapa kana vakange vakuwara uye vakasire kupora.

Vantu vanoitawo mitambo yekurumba kana wekutakana kana wekukaba bhora vanofanira kugarawo vainewo mitombo yavanoshandisa panguva iya yavanenge vakuwara kuti vakasire kupona.

Vanhu vanoita mujaho wekurumba kana kukaba bhora Vanofanirawo kugara vachimwawo mvura yakawanda kuitira mvura inenge yarashika apo pavanenge vachirumba vachikaba bhora rawo.

Mukupona kwedu tinofanira kuryawo zvimwe zvikafu zvakasiyana-siyana zvinonaka mwiri dzedu uye futi kuitawo zvimwe zvimitambo zvinoita kuti nyama yedu igare.

Mukukura kwedu tinofanira kugarawo tichiita zvekurumba kana kuthomuka thomuka, izvo zvinoita kuti mishuna yedu igare yakagwinya isango kharuka yangobatwa ngema ndihosha dzakasiyana siyana.

Vantu tinoona kuti imwe nguva iya yatinenge tichiita mijaho yekurumba kana kutamba bhora, tinofanira kugaravo tichimwa mvura yakawanda. Kuitira kuti paya mvura inorashika patinenge tichirumba kana kuhamba ikwanise kupetuka munyama dzedu kuti tirambe takagwinya.

Anthu vanoita mitambo ingava yezvibhakera kana kurumba kana kukaba bhora vanosisao kugqoka hembe dziya dzinoita kuti vasakuwara nenguwa yavanenge vachiita mijaho yavo.

Vantu vanoita mijaho dzakasiyana siyana dzinosanganisira kurumba, kukababhora, kana kutakana vanofanira kunge vainewo mitombo yavanogara nayo iyo inoite kuti vazoshandisa kana veinge vakuwara.

Vantu vanoita mijaho yeku rumba huno fanira ku ndxokawo hembe idzo dzino ita kuti vasa kuvara uye futi vano fanira kugara vaine mitombo imwe yekuti kana vakange vakuvara vano kwanisa ku zvirapa vachi kasira kupora.

Mukupona kwedu tinosise kugarawo techiite zvekuhamba kana kuitawo zvimwe zvimujaho zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakahlamburuka uye dzisakasira dzabatwa ngehosha.

Mukupona kwedu tinosise kugarawo techiite zvimujaho zvakasiyana siyana izvo zvinosimbise magodo edu nemishuna kuti dzikwanise kugara dzakagwinya uye dzisangokasira dzangobatwa ngezvirwere.

Zvibhehleya zvovadiwa mazuva ano unoona kuti kwo wanikawo runharembozha avo anoita kuti kana tikange tawirwa ngedenda tinogona kuvabate ipapo vobva vatumira muchovha uyo unouya kunotwara mundu anenge abatwe ngedenda ari pamatso pake

zvibhehleya zvinodiwa mazuvano tinoona kuti kwavanewo michini dzavayo dzavakushandiswa ngemadhogodheya apo pavanenge vachirapa vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Zvibhedhlera zvaayo mazuwa ano kwavanewo michini dzakawanda dzavakushandiswa kuhloya vantu vanenge vachirwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana kuti vakwanise kuziya kuti antu aya anenge achirwara ngezvirwere zvakadini uye kuti vodini kuti vakwanise kupora.

Mazuwa ano tinoona kuti muzvibhedhleya mwavanewo mudziyo dzakawanda idzo dzinoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuhloya vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana.

Muzvibhedhela mwava nemidziyo idzo dzinoshanda kubatsira madhokodheya kuona kuti vantu vanenge vauya vechirwara nematenda akawanda vangakwanise kurapika sei.

Mitombo inooneka mumakwasha kana kuti mumashango yavakushandiswawo zvakadarikidza mazuwaano kurapa hosha dzakasiyana-siyana dzinosanganisira matenda ekurwara ngebesha kana kurwarawo ngemundani.

Mitombo inovanikwa mumakwasha kana mumashango kana imwe yacho yavakutosimwavo mumamizi mwedu. Iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, iyo inosanganisira vanatsangamidzi, minguraurwe nemandimu.

Mitombo inoonekwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana ingangodai ari mashakani embiti ayo anosanganiswa nemvura obva aiswa pachoto kuti vantu vakwanise kuzomwa kuti vapore.

Mitombo inowanikwawo mumashango kana mumagwasha iyo inonge yakaita semashakani embiti ayo anoita zvekutsengwa kuti ukwanise kurapa hosha inenge ichikutambudza mukati mwenyama yako.

Mazuwaano kwawandawo mitombo iya inowanzokuwanika mumagwasha kana mumashango, ichitengeswa mumathaundi ngeanhu ichirapa, hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo iyo ino wanika mumashango kana mumakwasha zvino shandiswawo kurapa matenda aka paradzana mitombo iyi inogona kushanda nzinde dzayo kana kuti makwande embiti.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa urwere hwakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira nzinde dzemiti kana mapande emiti.

Mazuwa ano tinoona kuti tingahambe mutaundi mazare antu anenge achitengesa mitombo idzo dzinogadzirwa ngembiti kana mashakani idzo dzinenge dzichirapa hosha dzakasiyana siyana kunyanya hosha dzegomarara rechibereko.

Mitombo dzinoonekwayo mumakwasha kana mumashango idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana ,mitombo idzi anogona kunge ari mashakani embiti mamwe anoitwa zvekutsenga ,mamwe ndiwo anoiswa pachoto nemvura obva abikwa ipapo, isusu tozomwa mvura yacho iyoyo kuti tipone.

Mitombo inowanikwa mumashango, ndiyo inenge yakaita senzinde dzemiti kana mashakani embti, dzimwe dzacho dzinobikwa nemvura, womwa mvura yacho kuti ukwanise kupora uchipedza hosha inenge irimunyama mwako.

Ndinoona kuti kupona kwedu kune imwenivo mitombo inovanzo tengeswa ngeantu munataundi umo Inenge inenge iri yembiti kana ari mashizha embiti kana nzinde dzembiti dzichirapavo hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo inowanikwa mumashango kani mutaundi inenge ichitengeswa neanthu asi iri mitombo iya yembiti kana mashakani embiti inenge ichirapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha, kana mushango uye imwe yacho yavakuitwa zvekurimwa mumambatso mwedu inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo ana tsangamidzi kana mandimu.

Mitombo iyo inowanikwa mumakwasha inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira nzinde dzembiti dzinonotsiwa dzobva dzasanganiswa nemvura, vantu vokwanisa kumwa kuti vakwanise kupora kuhosha dzavanenge vachirwara nadzo.

Mitombo iyo inowanikwa mumashango kana mumakwasha inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge dzinde kana makwati embiti

Mazuvaano tinoona kuti mitombo inowanikwa mumakwasha yawanda iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakawanda iyi mitombo iyi imwe yacho tinoiona yeitengeswa mumataundi imwe yacho tinonoionawo ichipiwe vantu kumakanyi ngevantu vaya vanoite zvekurapa.

Mitombo ino shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi imwe yacho inenge yaka gadzirwa nge mbiti kana nzinde dze mbiti dzobva dzazo sanganiswawo nedzimwe dze chingezi kuti dzikwanise kushanda kupedza hosha neku kasira.

Mitombo inowanikwa kumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana . Mitombo iyi imwe yacho inogona kunge iri nzinde dzemuti kana mashakani ....

Mazuwano kwava nemitombo yakawanda iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo imwe inowanikwa mumashango senzinde dzembiti kana mashakani kozoitawo dzimwe dzechingezi dzava kungoshanda kurapa matenda akasiyana siyana.

Mitombo inowanikwa mumakwasha kana mumashango iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana, uye mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti kana kuti nzinde dzemiti.

Mazuwa ano tinoona kuti peshe patinenge techihamba kunyangwe mumataundi mwazare mitombo yechiantu iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakaparadzana.

Mazuvaano tinoona kuti mitombo dzekudhaya dzichiri kungo shandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo idzi dzinoonekwa wo ari mapande embiti kana dzinde dzemiti.

Vantu kana vakange vasangana nematenda vanoendawo mumashango vachinobvita midzi dzembiti vechitsenga kuti vakwanise kupora uye kana kutsenga mashakani embiti kuti denda revanenge vasangana naro rikasike kudarika.

Mitombo inoonekwa mumakwasha kana mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakaparadzana. Mitombo iyi ingangodai arimashakani embiti ayo anombodai achiita zvekutsenga kana kuti nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwa mumakwasha kana mumashango iyo inoshandiswawo kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu tikasire kupora. Mitombo iyi inogona kunge ari mashakani, mapande kana nzinde dzemuti.

Mazuwaano tinoona kuti kune mimwe mitombo, yaishandiswa kudhaya uye yechimanje-manje, yavayo iyo inowanikwa mumakwasha kana mumashango inoshandiswa, kurapa matenda akasiyana-siyana.

Mitombo iyo, inowanikwa mumakwasha, inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana-siyana, mitombo iyi anogona kunge ari makwati embiti kana mashakanyi embiti anosanganiswa nemvura, woita zvekumwa.

Mutombo iyo inowanikwa mumashango kana mumakwasha ndiona kuti vantu vazhinji vava kutoirimawo pamuzi pavo kuita kuti paya pavanenge varwara avachahambi kuenda kumakwasha kunoitsvaka asi vanenge vagara vatori nayo pamuzi pavo

Mitombo ngawanikwawo mumashango ingadayi iri mashakani embiti kana mapande embiti ayo anoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti tikasire kupona.

Mazuwano tinoonawo kuti mumataundi mazarawo mitombo inenge ichitengeswa ngevantu. Mitombo yakaita senzinde, mapande kana mashakani embuti ayo anoshandiswawo kurapawo zvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira mikuhlane.

Mitombo inoonekwa mimashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kunge ari mapande embiti kana mashakani embiti anoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo inowanikwawo mimashango iyo inonoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi imwe yacho inoitwa zvekutsenga obva wapfira imweyacho, unotsenga uchibva wamedza zvakaita setsangamidzi.

Pano tinoona vantu vazhinji, vava kusimawo mitombo mimambatso mavo, idzo dzavanoshandisa kuzozvirapa kana vakange vabatwa nematenda akasiyana-siyana, mitombo idzi dzinosanganisirawo mindimu nema tsangamidzi.

Mitombo inowanikwavo mimashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inogona kunge vari vana vanobarwa ngembiti kana kuti mashakani embiti.

Mitombo inowanikawo mumashango iyo yava kushandiswa kugadzirwa mimwe mitombo yechirungu, Uye mitombo iyi inogona kushandiswa semashakani ayo achiita zvekutsengwa kana kubikwa mumvura inopisha uye tobva tamwa mvura yacho inopisha kuti tikwanise kupora.

Mitombo inowanikwa mumasasha kana mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana anenge achirwariwa nevantu anenge achiita kuti antu akasire kugwanha

Mazuwa ano tinoona kuti kumataundi umwo mwazarawo mitombo iyo inowanikwa mumashango kana mumagwasha inonge yechitengeswa ngeantu ichirapawo hosha dzakaparadzana.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inowanikwa mumashango kana mumakwasha, iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana zvichishandiswa mapande ayo kana mashakani kana nzinde.

Tinoona kuti vantu vazhinji vakunotora mimwe mitombo yaiwanikwa mumashango vachisimawo mundau dzavanogara kuitira paye pavanenge varwara vanongonoikuma vobva vaishandisa kuti vakasire kupora vasingazi kuenda kuchibhedhlera.

Mitombo inowanikwawo mumashango kana mumagwasha yakafanana negavakava iyo inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana uye zvirwere zvinosangana nehuku kana dzimwewo mhuka dzedu dzatino chengeta mumizi mwedu.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha kana mumashango iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti ayo anoitwa zvekuiswa mumvura, opishwa uye tozomwa mvura yacho inenge yasanganiswa mvura nemitombo, unenge watsiwa.

Tinoona kuti kwavanewo mitombo inowanikwa mumashango kana mumakwasha iyo inoita zvekutsengwa kana kuti kubikwa yosanganiswa nemvura inopisha muntu obva amwa mvura yacho kuti apore mudenda raanenge achirwara naro.

Mitombo yaishandiswa ngevantu vekudhaya uye ichirikungoshandiswa futi mazuvano kurapa matenda akasiyana siyana iyo inowonekwa mumakwasha.

Tinoona kuti mumataundi mwatozarawo mitombo iyo inenge ichitengeswa ngeantu , mitombo iya inenge yakawanikwa mumakwasha kana mumashango inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo inowanikwa mumakwasha kana mumashango inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana ingangodai ari mashakani embiti kudai ngemashakani emagwavha ayo anoshandiswa kurapa hosha yebesha.

Mazuvano tinoona kuti mitombo dzinowanikwa mumashango dzakuwandawo kunyangwe nemumataundi dzavakutengeswawo idzo dzinobatsira kurapawo hosha dzakasiyana siyana.

Mukupona kwedu tinoziva kuti kune mitombo yakawanda inowanikwa mumashango kana mumakwasha inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana -siyana kuti dzinge dzechipera.

Mutombo dzino wanikwao mumashango idzo dzinoshandiswa kurapa wo hosha dzakasiyana siyana mitombo idzi dzinogona kunge ari mashakani embiti mapande kana nzinde.

Vantu vanopindawo mumakwasha mumashango kundotsvaka nzinde dzembiti idzo kuti vakwanise kurapa hosha dzakasiyana siyana uye kuti vakwanise kupora zviri nyore pasina kushandisa mutuso.

Mitombo iyo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inogona kunge arimashakani anoitwa zvekutsenga kana kuti nzinde dzekutsenga pamwe pacho unomedza pamwe pacho unopfira.

Mazuvano kunewo mitombo inowanikwa mumakwasha kana mushango iyo yavakushandiswa kurapawo hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kushandiswa semasakani akaita sengaka kana tsangamidzi.

Mitombo dzinowanukwawo mumashango dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo idzi anogona kubuda Ari mashakani nembiti kana nzinde dzembuti.

Mitombo iyo inoonekwa mumashango, iyo inoshandiswa kurapawo, zvirwere zvakasiyana-siyana, iyo imweni inosanganisira ana guku, avo anoryiwa somuriwo wesadza.